Eessay wolayttan erettida ushaa qommo. Ha ushshay eesaappe merettiyaaba gidikkonne keehippe asay uyanawu mal'eessiinne qassi alaxxisees. Keehippe asaassi uyanawukka injjetiya ushsha.

Koyraanuwa, koyraanoy oyssaa penttissanawu asay go'ettiyo qeeri urqqaappe merettiya so miishsha. Ha miishshay gifaata wode oyssaa penttissidi babbariyan tiganawu maaddees.